Exɔtula aɖewo le exɔ tum. Wo dometɔ ɖe sia ɖe ɖɔ kuku. Awu si wodo la ƒe amadede le blɔ. Wo dometɔ hã ɖeka ɖɔ asiwui hafi le exɔ tum.

Wole ta kom na ŋutsu metsitsi aɖe, woƒlɔ eɖa katã le ta nɛ. Enɔ nyi ɖe zikpui me eye wotsɔ avɔ ʋɛ̃ kɔ tsyɔe. ame si nɔ ta kom na ŋutsu metsitsia hã ɖɔ kuku ʋɛ̃.

Ame aɖewo le fefe wɔm. Ɖevi ɖeka si le wo dome la do awutewui ʋi. nyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe emegbe sii do awu amadede dzi. Ŋutsu ɖeka hã le wo ŋgɔ yi ke ble ta.

Amikula aɖewo va ami ku ƒe. Amikudɔwɔla woameve ɖɔ kuku ʋi lé amikumɔ la ɖe asi. Amikumɔ ƒe teƒe aɖewo nye amadede aŋtsiɖiɖi.

Nukpɔla aɖewo va lãwo kpɔƒe le ave ɖe me. Atiglinyi eve le wo gbɔ. Atiglinyi ɖeka le woƒe ŋua ŋgɔ. Atiglinyi vevelia ele woƒe ŋua megbe ke wo dometɔ ɖeke medo go le ŋua me o.

Nyɔnu aɖewo le nuɖuɖu si me. Nuɖuɖu vovovowo le wo gbɔ. Nuɖuɖu le wogbɔ abe atɔtɔ, aŋuti, maŋgo, tomatosi, atadi.

Yevu aɖe le ameyibɔ vi aɖe gbɔ. Ameyibɔvi geɖe wɔ atu ne yevu al, wode me gli aɖe si dzi woŋlɔ ɖo be koliawo kple dukplɔla. Ke egelia ƒe akpa ɖewo le yibɔ.

dziɖegbe kaɖi dɔwɔlaɖewó lie poltsi yiɖe yame dɔwɔƒe, wóteɖe transfɔma aɖe nu, ekasiwo dodom tso transfɔma domeatɔ ɖeka le dzĩe, dziɖegbekaɖi dɔwɔlawoamevea katã ɖo kuku ɣi

Ame aɖewo le ŋu ƒom le ʋe ɖum, wo dometɔ siwo le ʋe ɖum la bla nane ɖe woƒe afɔ gɔme. Wota avɔ ɖe ali. Wo dometɔ geɖe bla ta kple avɔ.

Ŋufɔku aɖe dzɔ le ŋu woame eve aɖe dome esi wodo go wo nɔ nɔewo ŋkume kple ŋkume. Eŋua ɖeka ƒe amadede le dzɛ̃e eye vevelia ƒe amadede le ʋɛ̃e. eŋu si le ʋɛ̃e la ŋlɔ awu eŋu si le dzɛ̃e la.

Eya ƒo eye exɔ aɖe gbã ƒitsiƒitsi. Exɔtunu siwo wozã kɔ tu xɔ la wodo le xɔme kɔ ɖe anyigba, atsi, eka kple avɔvu aɖewo hã le goto.

Nyɔnu aɖe le dɔ wɔm kple yiƒe kɔmpita. Enɔ anyi ɖe zikpui gbanye aɖe me de ŋgɔ de eƒe kɔmpita. Awu si wodo la le yibɔ, exɔ si me wo le la wowɔe kple glasi.

Avɔdzrala aɖe mlɔ anyi ɖe eƒe avɔwo dzi le yiƒe fiase me. Emlɔ anyi ɖe avɔ vovovowo dzi. Avɔdzrala la le nu kom. Ketevɔwo le avɔwo me eye wodo ama vovovowo.

Ɖevi aɖwo nɔ anyi ɖe kletifɔ dzi le egli xoxo aɖe nu. Kotoku vuvuwo ƒoxlawo. Aŋeto gbagba aɖe hã le wo ŋgɔ. Aŋeto gbagba la ƒe amadede le yibɔ.

Wowɔ hoʋiʋli le teƒe aɖe, amesi le gbã la woda sikakuku ɖe tame nɛ eye woda ka bluɔ ɖe yiƒe abɔta. Edo awu yibɔ eye wodo skirti yike le bluɔ.

Ame aɖewo wo le susu kpem le nane wɔwɔ me. wo dometɔ eve nɔ anyi ɖe wɔmetɔwo ƒe zikpui me. Nyɔnu ɖeka le wo domea ɖo nu ɖe ta. Wo dometɔ ɖeka hã do awu yibɔ eye ame eve bla gaƒoɖokui ɖe abɔ.

Wode fɔkpa geɖewo ɖe teƒe aɖe le dzadzram. Amadede vovovo le fɔkpawo katã si. Eɖewo ƒe amadede le blɔ eye enu ʋɛ̃ to wo me, eɖewo hã woƒe amadede le dzɛ̃ ɖe eye enuʋi to wo me.

Nyɔnu aɖewo ƒoxla sola panel aɖe. wo katã wodo awu dzi eye wodo avɔ si ƒe amedede le blɔ ka ta ɖe edzi. Wo le wo nɔewo ƒe asi kɔ do ɖe yame.

Ɖevi aɖe mlɔ anyi ɖe anyigba hele fefefem kple yiƒe fefefenuwo. Yi ƒe fefefenu si wo le fefea fem kpli lae nye keteke. Eda keteke la ɖe mɔ dzi eye woda amegbetɔ nɔnɔmetata aɖe ɖe wo gbɔ.

Nyɔnuwo va wo viwo da ƒe. wotɔ ɖe dɔkita aɖewo ŋgɔ. Dɔkitawo katã do awu ʋi eye wo le nu ŋlɔm ɖe agbale aɖewo dzi. Nyɔnuawo katã wo le wo viwo ɖe asi goŋgoŋgoŋ.

Ame geɖewo do ɖe ablɔ dzi wo dometɔ geɖe do awu yibɔ. Ame aɖewo ɖo kuku dzi eye ame aɖewo hã ɖo kuku yibɔ. Wo le bɔd aɖewo ɖe asi si dzi woŋlɔ dzesi aɖewo ɖo.

Ŋutsu aɖe kple via wole nu ɖum. Agba siwo wole nua ɖum le la le ʋie. Nyɔnuvi ɖevi la tsɔ nuɖuɖu le nu me dem na fofoa. Fofoa ɖɔ tsiŋtsi.

Kpovitɔ aɖewo le gaxɔ me zɔm. wo na gaxɔmenɔla ɖeka nɔ gaxɔ me kplɔm. Gaxɔmenɔla ƒe awu si wodo la ƒe amadede le aŋtsiɖiɖi eye kpovitɔwo ƒe awua nye awu yibɔ.

Dzata aɖewo le to le ɖuɖum. Eto siwo ke dzatawo mele o la woƒu du kplɔ dzata lolotɔ ɖeka ɖo. dzata siwo le eto la ɖum la wo le sue wu dzata si etowo kplɔ ɖo la.

Ɖevi aɖewo kple wo dzilawo wo le abɔ me le seƒoƒo dom wo katã wo do asiwui. Ɖeviawo katã wodo awu abɔlegbewo eye amadede vovovo le seƒoƒawo si. Eɖewo le dzie.

Ame aɖewóva atsaƒutó, ame eve le esɔ aɖe dzi.ke wódometɔ ɖeka le esɔ ɖe asi. Amesiwó le dzìme ne esɔ la le dzidzɔkpɔm le nukom ke ameɖeka dó asi ɖe esɔ ƒe asikɛ gbɔ̀

Nyɔnuvi aɖewo tɔ be ne woaɖe yewo ƒe nɔnɔmetata. Ɖeka lé silva gba ɖe asi hetsyɔ asi nu, ɖeka de asi silva gba me. Wo dometɔ ɖeka hã do avɔwu heble ta.

Ame geɖewo tɔ ɖe Moslemiwo ƒe gbedoxɔ ŋgɔ. Wo dometɔ geɖe ɖo kuku, ame ɖeka lé kamera ɖe asi. Eŋu eme tɔ̃ hã tɔ ɖe Moslemiwo ƒe gbedoxɔ la ŋgɔ.

Ŋutsu aɖe da sola paneli ɖe goto. Etsɔ batri aɖewo hã da ɖe sola panelia gbɔ. Elé sola paneli ɖeka ɖe asi eye wòdo awu yibɔ. Ŋdɔ le ŋuŋum ɖe sola paneli kple ŋutsua katã dzi.

Ame geɖewo va kutɔƒe. Wo dometɔ geɖewo do awu yibɔ, wode amekukuɖaka ɖe yɔdoa dzi. Ŋutsu ɖeka dze klo ɖe nyɔnu si le avi fam la ŋgɔ.

Dɔwɔla aɖewo le xɔ aɖe tame le sola panel dem. Exɔ ƒe ziglia ƒe amadede le dzie. Dɔwɔla wɔme atɔ do dɔwɔƒe ƒe kuku eye dɔwɔla wɔme ene do dɔwɔƒewu.

Wokɔ watsɛ ɖe agba me. Woda bladzo tɔtɔe ɖe exa. Woda koklozi ɖaɖa hã ɖe exa eye woɖa makaɖoni kɔ ɖe edzi. Wofli sabala aɖe hã kɔ ɖe yiƒe axa dzi.

Nyɔnu aɖe le agblemenukuwo dzram. Enɔ anyi ɖea gblemenukuwo ŋgɔ. Agblemenuku abe atɔtɔ, aŋtsi kple peya le egbɔ. Eda asi ɖe agblmenuku aɖewo to.